Isamu ngeyinye yama subject afundwa esikolo ezingeni laphezulu o x labo y abafundi abanengi kabawazwisisi kangako kodwa yizo ezifunekayo umuntu nxa sokumele adinga umsebenzi. Kuqakathekile ukuthi abafundi babambisise imaths ekufundeni kwabo ukuze benelise ukuqhubeka phambili ngempilo njalo bethole imisebenzi.